Anti-natal care wey some pipu dey call pre-natal care, na one serious beta way wey dey help mama and her pikin stey heldy durin the time wey pikin dey bele. E be like road wey dey show how mama and im pikin dey waka inside the nine month waka of pregnancy. First tin wey anti-natal care dey do be sey, e dey helep catch wahala before e happen, sickness like sugar for bele wey oyibo dey call gestational diabetes, high blood pressure wey be………? Or infection fit wori woman and pikin wey dey for bele if dem no quick chek am. But if woman dey go anti-natal clinic we-we, den doctor or nurse go fit see any wahala before e happen and treat am quik-quik before gbege go happen. Anoda tin be sey, anti-natal clinic dey teach woman wetin she sopos chop make she and her pikin wey dey bele for fit dey alright. And wetin she no sopos chop. Fud wey woman wey get bele sopos chop: e get iron, folic acid, calcium and omega three. E still plenty wetin dey important. Na all dis tins na wetin pikin need to take dey strong, get beta brain and bodi wey fine we-we. If mama dey chop correct and dey folo advice, wey dem dey give am for anti-natal clinic, e go hard for the pikin wey dey bele to get wahala like make pikin too small or like make pikin get sikness wey dey wori am. For anti-natal clinic, dem go also dey monitor how pikin dey grow with time and measurement of the bele. If dem see sey somtin no dey ok, de fit give the mama medicine, fud or even fit comot the pikin for bele. Anti-natal dey also teach mama pikin how she go take born her pikin, give am brest wen she don bon and baf am, take care of am. Anoda tin wey anti-natal dey na vaccination, vaccination na anoda beta tin wey be sey mama and e pikin wey dey bele need. Dem go give mama pikin vaccination wey go protect she and the pikin wey she kari for bele. Dat is why anti-natal na big help wey mama and pikin wey dey bele need until pikin don comot for inside bele.

For meni culture wey dey for the world, pipu get different traditional way wey dem dey take sopot woman wey get bele make she and the pikin wey dey bele for dey heldy. Some of the way dem de dey simila small-small but som de dey different. for Africa we side here especially for our kontri wey be Nigeria, dem dey belief sey woman sopos to chop plenti………….? Fud like vegetable soup, palm oil, pepe sup, fish and mit wen she get bele so dat the pikin wey dey her bele go strong we-we. Som places dem go tell woman sey make she dey drink konkosion wey oyibo dey call local herbal mixture. To take clean bele and to protect the pikin, dem belief sey, the konkosion dey help make labor soft we-we and e dey protect pikin against witchcraft or bad bele pipu dem. For Asia Side mey we luk continue be like china, for china, dem dey practice wetin dem dey call……………………….? Wey be sey afta woman bon but even durin the time wey be sey the woman kari bele, demdey tell woman sey make she avoid cold fud or cold wota, dem belief sey, cold fit affect as blood dey take waka for bodi and e go make woman bodi weak. For china, dem dey belief sey, wen woman get bele make she dey drink soup wey hot, dey drink ginger tea and dey use oil wey hot small take rob bodi we-we mey bodi for dey wom and strong. For india, dem get somtin wey dem dey call………? woman wey get bele go dey drink special herbal konkosion, wey be like turmeric milk and go dey rob her bodi with coconut oil or sesemi oil. Dem go dey small-small preya and blessin ceremony for the woman wen her bele don bigin dey show. To prey for safe delivery and to protect the spirit of the pikin wey dey inside her bele. For Latin America, meni pipu dey belief sey pregnancy na somtin wey be sey e dey veri-veri sacred, so dem dey do plenty preya and ritual dem. Dem go tie small clot wey red for the woman waist or her bele to take protect her from the eye of bad bele pipu. De dey use am protect the woman from bad eye wey be sey if e leave the woman dem fit cause sikness or wahala for her pikin. Som dey even use special leave or wota to take baf woman wey get bele. Dem dey talk sey na to wash away any bad lok or wahala wey fit distob pikin wey dey for her bele. For all dis places, traditional practices na way wey the pipu dey take to show love, sopot and community care for woman wey get bele. But the way wey dem dey do am for each culture different small-small. Som na fud be the main-main tin, som na preya, som na konkosion, and som na mey the woman dey fit move bodi. Still upon dis, no be all traditional practice de dey safe for woman wey get bele. E get som konkosion wey be sey if dem give woman wey get bele, wey be sey dem dey belief sey e dey help am. But because sey wen de dey give the woman e no get measurement, e con pass the way wey modan mediine fit help, na why nowadays, pipu dey encourage woman combine beta traditional sopot with modan anti-natal care. So dat both the mama o, and the pikin o go dey safe and strong. All in all, tradition show sey, community care mata we-we, for woman wey get bele, and the aim na to make sure sey, she dey heldy, she dey hapi and she dey readi for the joni, for the waka of sey she be come pesin pikin.

Traditional birth at ten dance wey pipu dey call TBA or local mid wife. Na big sopot for meni community especiali for village and small town wey be sey de no too get hospitu. Dem be women wey sabi plenti tin about bele and how woman dey take bon even though dey no go skul go learn dis work. Na for dia own experience base on sey de don kari bele, de don bon before, na the sake of sey de don folo pipu wey senior dem waka na in dem take sabi dis one. Wen woman get bele, na traditional birth at ten dance dey help monitor how her bodi dey, dem dey fit chek how bele dey grow, dey ask woman how she dey feel, dey give her som small-small advice about wetin she go chop and wetin she no sopos chop. And how she go take dey rest her bodi. Dem dey always dey for woman side, dey give am ginger, dey prey for her. Meni times, dem dey use habs or konkosion or masaj to take help woman weneva wey be sey she dey feel sey her bodi hevi her or she dey get pain for her bele, wen time reach to born, na dis traditional birth at ten dance dey sopot woman pass, dem go dey wait her for house or dia small clinic, dem go dey help am push the pikin, dem go dey tell am as she dey take dey hit, dey take push the pikin. De go dey tell her how she go take do her bodi wen e don rich time to bon the pikin. Som go dey sing song, som go dey use dia hand to rob the woman back, dey masaj am, dey pour am wota wey host small for her bodi to help am, her bodi cool down to make am relax. Den sabi how to use dia hand take show pikin wey dey bele way to come out. Wey be sey de no dey use any machine. One tin about traditional birth at ten dance be sey dem dey close to the community pipu dem. Women no need to travel go far-far place go dey find hospital. Traditional birth at ten dance fit be mama titi, mama shayo, mama ugo wey dey for inside the community. Traditional birth at ten dance sef de dey cheap pas the hospitu and de dey give woman plenty-plenty sopot wey go help her mind dey at rest because dem sabi her family, dem sabi her story, dem sabi wetin dey fear am and wetin dey make am hapi. Den dey make woman no fear because de no be pesin wey na stranger to dem. But as traditional birth at ten dance take gud rich, e get e wahala o, meni traditional birth at ten dace no sabi how to-how to handle serious emergency wey be sey de happen wen woman wan bon pikin. Like if pikin head no come out well and if woman blood dey come out from her bodi plenti-plenti-plenti, traditional birth at ten dance fit no sabi how she go take do am. Som no even get beta place wey clean. Or correct instrument wey clean wey den go fit take use help woman wey wan bon pikin, som no even sabi wen dey sopos kari woman go hospitu if wetin dey do am don pass dia pawa. And because de no get, de no go skul, de no get anyone wey teach dem formally, dem dey make mistake wen woman wan born, mistake wey be sey pikin wey dey bele fit die. Sometimes even the woman sef fit die………………….? Traditional birth at ten dance e get im own gud side o, e dey help woman dey feel sopoted, e dey make the community close and dem dey understand the culture. So dem sabi wetin dem sopos do, wey be sey culture no go like……………….? Den dey make sure sey,…………………? Feel love………………………?

For meni place for Africa and even som oda part of the world, pipu dey use herbal tea and different kind leaf to take care for woman wey get bele. Form thre day wey woman no sey she don kari bele, pipu go begin tell am different-different habal tea, different-different leaf wey she go fit drink or use so dat her bodi go join and the pikin go well. Den go tell woman make she drink leaf like lemon grass, cent leaf, bita leaf, ginger tea and even some oda konkosion. Som pipu dey belief sey if woman drink all dis tin, e go mske her blood clear, e go make am no dey vomit for morning and e go make her pikin wey dey bele strong and even prepare her bodi for the time wey she go bon dat pikin, som sef dey rob some special konkosion oil. Som special habal oil for the woman bele and waist make she for still no feel pain……………? but as habal tin get gud side, na so e get wahala. Som leaf fit cause wahala for bele o if woman no sabi wetin she dey do. Som of dis habal konkosion fit make the woman womb wey be house wey kari the pikin bigin dey contract wey be sey, pikin wey dey bele go con come out by force. E fit get miscarriage and e fit bon the pikin before the time mey sopos bon am. Som fit even affect the pikin wey be sey the pikin wey dey inside bele no go dey grow again. And because all dis herbal tin no get measurement, women wey get bele fit go ova take the one wey she no sopos ova take. And dis fit cause gbege. Anoda wahala be sey, som hab fit no work well with the medicine doctor give am from hospitu, e fit make the medicine wey doctor give am no work again or e fit make the woman sik pas as e sopos sik. Som habal wota sef fit kari dirty or infection, if dem no use clean hand and beta…………………? som habal one e dey wey be sey e dey really help woman wey get bele. Like ginger, ginger dey help woman wey get bele make she no dey vomit in the morning, cent leaf dey help woman wey get bele make her bodi go get plenty blood som of dis tin get small-small tin wey dem dey do for bodi, beta-beta tin wey dem dey do for bodi. The koko be sey make woman no join dey kari any konkonsion wey dem give am mey she dey use am anyhow. Because sey na tradtion sey, she kust use am. E gud make she dey tell her nurse or doctor for hospitu before she go kari any of all dis leaf drink. So dat wahala no go happen to her or the pikin wey dey bele. Habal remedi get beta side and e get bad side o, if woman use am well, e fit helep her bodi, and the pikin wey dey her bodi both of dem de for de dey kakaraka, and e also fit cause wahala wey be sey pikin wey dey bele go kpai or e no go dey grow again. So e gud wey woman wey get bele make she always balance am, mey she dey use all dis traditional tin and she dey go hospital, mey she also dey tell dem for hospital wetin be the konkosion or the leaf wey she dey use for house, mey the doctor, mey thedoctor or nurse around dey advice am the one wey gud for her bodi to use and the one wey no gud for her bodi to use.

For many years, traditional way wey dem dey take sopot woman wey kari bele dey veri important. One big tin wey dem dey do na to help woman rob her bodi wey oyibo dey call masaj, for village or even township dem get old-old women, old-old mama or traditional birth at ten dance wey sabi how to help woman rob her bele and waist we-we. Dem go rob woman bele softly especiali waist and back make her bodi for relax, make blood flow well and make pikin dey setle fine inside her bele. Some time dem go use oil wey hot small, oil wey be like share bota coconut oil, dem go use am put am for fire make e hot small and dem go come use am rob the bodi of the woman wey get bele. E dey help woman bodi calm down and e dey remove pain and e dey prepare woman bodi for the time wey she go bon her pikin. Anoda tin wey som culture dey do, na special kind of traditional exercise, no be exercise wey una go det go jim but small-small bodi move wey go help stretch the waist and the leg. And help woman sef balance her bodi as bele dey grow. Som time, woman go need skwat we-we or waka slow-slow up and down and keep her hip, mey e for keep her hip and her leg strong um for som places dem dey teach woman to dance pelage dance, soft dance, small traditional dance wey be sey dem go take, take dia waist take dey move from left to right, from right to right. E dey help woman open up dia pelvic small-small, dey prepare dia bodi for easy delivery later, Anoda tin na to baf with warm wota, som pipu go prepare warm wota for the woman to take soak her bodi, some time dem go add cent leaf, lemon grass or any small-small leaf inside the wota, dis kind of baf dey help woman bodi relax, e dey comot any muscle pain and e dey cure her mind. For som culture, dem dey eve rob leaf wota for woman leg and hand mey dey for fit reduce mey her bodi no swell. Stretchin na anoda traditional way, wimen dem for house she go teach woman mey she dey stretch her hand, leg and back gentle- gentle everi morning, e no go too heavi but e dey help reduce stiffness and help leave blood flow go any where for bodi. Som place sef dey give woman special habal drink, or tea, na ginger wota or pepe sup without too much pepe mey bele dey warm, mey digestion for easy and mey the woman for dey comfortable. All dis traditional way get dia own sweetness, because dem dey antural and e dey bring woman closer to her famili and community, the koko be sey, for meni culture, dem sabi wen woman bodi and mind dey relax wen pikin dey grow beta and labor no go too hard. Na why dem put hand for different type of soft-soft practice like masaj, warm bath, gentle stretchin and dancing and make habal tins wey go help make sure sey woman dey feel gud for bodi and mind through out her pregnancy.

For men for many community traditional way dem dey traditional way dem dey take support woman wey get belle. One big tin wey dem dey do na na masaj, for village or for township, dem get old wimen of traditional birth at ten dance wey be sey dem sabi how to rob woman belle and waist and her bodi wey be sey bodi no go dey too pain am again. Dem go masaj woman bodi so the e go soft, especially dat waist and back, her bodi go relax kulu wele-le, blood go dey waka we-we for inside her bodi and pikin wey dey inside bele go dey lie down dey sleep kulu wele-le, sometimes dem go use oil wey hot small like share bota or coconut oil take do dis masaj for dem e dey help, dis masaj ehn, if dey rob woman bodi wey oyinbo dey call masaj, e dey help woman bodi calm down, e dey remove pain and e dey prepare her bodi for labor. Anoda tin wey som culture dey do na som special kind of traditional exercise, no be exercise wey pesin go go jim dey kari iron dey do um but na small-small bodi move wey be sey e go help woman stretch her waist, stretch her hand, stretch her leg and help her balance her bodi on top which the belle dey grow. Sometimes, woman go swat go squat we-we, or dem go do or dem go waka small-small up and down to keep dia hip and dia leg strong. For som place dem dey teach woman to dance small-small like slow traditional medicine wey be sey e go dey make her waist dey go left right small-small her waist go come dey flexible, dis dey help women open dia pelvic small wey pikin go take pass, pikin go come fit see beta road wey e go take pass enta the world. Anoda tin be sey you go use wota wey hot small, som pipu dey prepare wota wey hot small for woman wey just born may she for fit liedown for inside the wota, dem go put am cent leaf som go put am lemon grass wey go fit take smell nice and her bodi go dey cool down, the woman go relax, music pain anytin go comot, her head go clear, her mind go rest. For some culture dem dey even rob leaf wota for woman legand hand mey e fo no swell up. All dis traditional way get the way wey dem dey take sweet for bodi because dem be natural way to take care of woman wey get belle and e dey bring woman closer to her family and community.

For meni culture how woman dey take born pikin no be the same, dem get different way dem wey dm dey use help mama pikin bon her pikin wen the time reach. one of the most important part wey dem dey use na positionin. For meni years pipu belie sey the way woman go take lie down or stand fit affect how the pikin go come out.to som culture de no dey like make woman lie down on top beta bed, dem belief make she squat or or neel down, e dey belief sey wen woman quat or neel, e dey help pikin head to position well for beta deliveri, som even get special birth clew wey dem dey use make woman squat comfortabli foe som African culture som wimen dey bon for small hot or house, wey dem dey call…………? room, no light, no noise, just small quit space. De no dey give hospital space, dem go give woman mat or soft surface wey go help her feel comfortable. E dey common sey woman go get oda woman, midwife or even oda woman around her wey go dey wey go dey encourage her, den go dey sing prey or talk to her to help ease dia pain, dem even belief sey wen woman feel love and sopot, e dey help am feel respect and e dey also make the proces fasta. Wen e come to pain management, som cultureno dey quik use medicineor injection, instead dey prefa habal medicine for example…………?dem fit give woman habal tea, make som habs wey dem belief to calm her bodi and ease the pain. Som habs or konkosion fit help contract, relax muscle or even reduce swellin, dem go use tins like ginger, cinamol or habal control, dem go use tins like ginger, cinamol or local habs wey dem belief sey, e get healin pawa. In som places, dem go use hot and cold complex, dem fit use hot wota botu for woman bele dey take help her relax the muscles or dem fit use cold compres to calm the pain.for som traditional setin dem, dem go use masaj…….? Bele rob or leg amsaj. Oda women go rob woman bodi apply presssurefor som areas or even give her birth oil, all to make the labor soft for her. som culture dey belief in usin sound as pain management, dem go dey…………? Make readin songs to help the woman dey focus at hand, the sounds dey help distract the pain and e dey help encourage her, even in som culture, woman go dey work around as she dey labor, e dey move the bebi bodi, e dey help move the bebi bodi make e dey set to come out. Anoda tradititonal practice na to use wota. In som culture wen woman dey labor, she fit enta wota, like baf wota or even small pool dis go help reduce the pain, the warm wota go help her muscle cool down well, e go reduce all the ten sion and she go dey comfortable.

Wen we talk about mixing traditional pregnancy care with modern care, e get the gud side o and e get the side wey no gud. Some pipu belief sey traditional practice go help may pregnancy dey more nautral and spiritual, odas dey tink sey na to quik quik go hospitu go do anti-natal na in dey necessary? In oda to deal with any issue wey dey serious. If woman fit do the two both well e fit give am beta outcome, but if e still get som risk wey we need to chek wey we need to chek. One of the benefit of make pesin combine both traditional practice and modern one be sey, e go help woman feel balanced. For example, traditional practices like masaj, prayer and all dis our habal konkosion wey fit help woman feel emotionally supported, e fit help calm her nerve and e fit still reduce the stress at the same time, modern medical care go make sure sey any medical issue wey came up durin pregnancy fit dey deleted early, the medical care fit involve blood test, ultrasound, and regular chekup to take monitor how the babi and mama dey. Combining the two go give woman the emotional and comfort of traditional practices, while also providing medical safety. For traditional practices, e dey focus on keepin pregnancy make stress no dey am, make the pregnancy for soft. Some women belief sey herbal tea or spiritual prayer go help dem, go help protect dem and the babi. Wen dis tin dem mix am with modern medicine, like taken pre-natal vitamins and scan, e go help make sure sey woman no just dey emotionally ok but also physically ok. Den to approach compliment each oda because sometins wey traditional medicine fit no catch, but modern medicine go show am sey ahhh, dis tin dey wori dis woman. Anoda benefit be sey, traditional practice dey offer more personal connection. In many culture, traditional birth at ten dance or midwife na dem dey take care of woman with a personal touch dem go dey with woman thru out her pregnancy, den go talk to her, encourage her and even perform gentu-gentu masaj for her body. Dis personal care dey help mama pikin feel love, e dey help am feel supported and e dey help am feel sey, stress no dey at all but wen modern care con join, I con ensure sey de monitor the pregnancy well. makin sure sey notin go wrong dis balance dey gud but for the mental and physical health and spiritual wellbeing. However, e get som disadvantage wey dem dey dey combine both practices, som traditional practices fit no go well with modern medicine, some habs dey wey pipu dey take wen dey get belle wey be sey the side effect fit hot the pikin wey dey inside belle, for example, some habs fit cause miscarriage or early contraction while some spiritual practices fit dey calming, e fit also help woman dey reluctant to go see doctor if she get any serious issue, some traditional birth at ten dance though experience, no get the technical knowledge wey doctors go get to handle serious complication if e come.

For pregnancy mata na serious tin for woman to sabi sey she need to take care of hersef we-we. No be just because of hersef alone but because her bodi na house for the pikin wey dey grow inside her bele. If woman no take care of her sef well and manage her stress, e fit affect her bodi, e even affect how the pikin wey dey bele her bele dey grow. First tin wey woman need to do an to dey rest well. Sleep no be waste of time for woman wey get bele o. wen woman get bele, her bodi dey work double time to sopot the pikin wey dey inside her, if she no dey rest well, her bodi fit taya, stress go increase, na why e gud mey woman dey find time to relax. To sleep well for night and even sleep well for day time if she fit, as dem dey talk, bodi no be faya wood. So woman need to take care of her bodi wen she get bele. Anoda tin wey dey important na sey, she need to chop beta fud, wetin woman put for mouth chop the time wey she get bele na wetin dey give her and her pikin get correct pawa. E gud sey she dey chop fud wey balance we-we, mey she dey chop vegetable, fruit, fish, meat, milk and dey drink plenty wota. If she dey hongri and dey chop any-how, any-how, wey be sey she dey chop fud wey e no get any tin to do for her bodi, her bodi fit de dey weak and she go just dey vex-vex, dey vex-vex up and down pas as she sopos dey vex, gud fud dey help woman wey dey bele make her mind dey cool, make her bodi strong and make the pikin wey dey grow inside her bele grow shap-shap. Exercise sef no be bad tin for woman wey kari bele o, no be sey she go bigin kari hevi load or dey bigin run up and down like pesin wey dem give work, make she just dey waka small-small around her compound. Mey she just dey waka round yard, dey stretch her bodi small-small or even dey do wetin pregnant woman…….? E fit make her bodi dey flexible, blood dey waka for her bodi well and make her mind dey coole, even ordinary waka mey she just dey waka for her compound, for her street for thirty minutes e go dey clear her head as dem dey talk, na small-small wota wey dey fall na in dey full riva. If pregnant woman dey do all dos small-small exrcise, as e small rech for eye, her bodi go dey strong pikin wey dey for her bele go dey strong. Anoda tin be sey, woman need to dey make her mind coole, de tell her sef sey my mind calm down. She no need to dey kari wori for chest like sey she be iron woman. If ant in wey dey wori her for mind, e dey gud wey woman wey kari bele yan her mama or her husband or her frend, her doctor or even anoda pregnant woman wey be like her sef wey be sey dat one go fit ondastand wetin dey do am. talkin, make woman dey talk wetin dey wori her fo mind, e dey make mind come down but if woman dey kip mata for mind, e go dey bite-bite her bodi, e go increase stress wey she dey feel and e go dey affect pikin wey dey for inside her bele. Mey we no also forget sey, preya and meditation or make she just get quit time dey help o, som women go sit down quit for one corner just dey meditate dey brith in, dey brith out gently-gently. Dey go dey tank god or dey prey; god tank you for dis my bele o. Make we no also forget sey preya and meditation or make she just get quit time dey help o, som women go sit down quit for one corner just dey meditate, dey brith in dey brith out gently-gently. Dem go dey tank god or dey prey, de sey; god tank you for dis pikin wey dey my bele, dis pikin wey dey my bele e go strong like David, e go be beta pikin wey go make me hapi, dis pikin wey dey my bele, e no go bring shame to me and my famili. All dis tins dey help calm woman mind down wen she get bele. Because when her mind and bodi dey calm, her bodi go respond beta, pikin wey dey her bele go respond beta, pikin wey dey bele go grow well, pikin wey dey bele go con strong. Woman need to still cut anytin wey dey give her wahala, she need to dey comot am make she no dey do am again. If she dey work too much dey kari everi tin upp and down, wen bele don reach she go stop to dey do dat kind waka, she go try to dey do small tins small-small. Everi tin no dey um she go dey do am small-small. If pipu dey around wey fit help her make she dey gree dem help am. Mey she no dey sey na only me fit do am, mey she dey get small time to rest, mey she dey get peace of mind, mey she no dey argue with pipu unnecessary, any talk-talk wey go make her blood go up, she no need am. So all dis tins, wen woman get bele she need to remember sey she no be mari o, she no be supa woman. Pregnancy na joni wey everi woman dey go thru at one point at the oda…….? No be race wey we dey run, make she take dat time to take care of hersef, dey rest well, dey chop beta fud, dey do some small-small exercise, dey prey, dey meditate, folo her mind yan sey my mind cool down noting dey happen. You see me and dis pikin wey I kari for bele, e go dey alright. Make she comot anytin wey be wahala wey be stress for her bodi. If she dey do dis one, she go strong to kari the pikin till e reach time to born and the pikin wey dey bele, e go strong we-we, e go dey healthy and everi tin go go well wen e rich time to bon.

Pre-natal masaj and fisical theraphy get penti-plenti tin wey e dey do for woman wey get bele. E dey fit help woman reduce bodi pain, make the woman relax and also help her bodi feel ok as she dey kari the pikin for bele. Pregnancy dey bring plenty wahala for woman bodi and sometimes e no de dey easy, you no? make woman kari bodi or waka but with pre-natal masaj or fisical theraphy, e go helep the woman make her bodi dey beta. E go comot stress and also reduce the pain wey pregnancy dey bring. For pregnant woman e common sey, dem dey get bak pain, leg pain and even muscle go dey draw am sometimes. Especiali for midnight. And dis tin dey pain and e dey pain pikin wey dey grow. So pre-natal masaj fit help ease all dis small-small wahala, all dis pain wey woman dey go thrue if she get bele. The masaj go make her mozu relax especiali the bak mozu and the neck mozu because dem go dey stiff you no sey na how the bodi dey adjust to kari, the woman body dey adjust to kari the bele and as thwe pikin wey dey her bele dey big, she go dey get nek stif dey get bak stif. Sp pre-natal masaj dey help to relax all dis. Pre-natal masaj dey also allow mey blood dey waka for bodi easily. E go just dey go um no wahala. And if woman dey get leg wey dey swell, pre-natal masaj go help the swell go down, e go also help the joint and mozus wey dey for dat leg feel beta as e dey take masaj am. Fisical theraphy dey also help woman wey get bele we-we, because the theraphy go teach woman some simpl-simple exercise wey she go dey do wen she dey alone. Wey gohelp her dey feel strong, wey she go fit kari her bodi wey go help her dey move well and wey no dey too dey allow make bodi hevi or make pressure dey for the rong place. For example, the theraphy fit show woman wey get bele, how she go take do wey be sey her back go strong pas as e be before, the mozu wey dey her bele wey dey sopot the pikin wey dey bele go sopot am beta-beta. As pas as e dey do before. And if she dey do dis, dis go prevent unnecessary pain and e go make her bodi dey readi for the time wey she go bon. Som of the exercises wey fisical theraphy go teach am, e go focus on the pelvic floor area and lower bak, wey be sey na dos places dey kari the weight pf the pikin wey dey bele we-we. So dat she go fit waka well, even as her bele dey big and she no go dey feel plenti pain. Anoda tin be sey, dismasaj, pre-natal masaj, go dey help woman wey kari bele dey sleep beta sleep, as pikin dey grow for bele, e dey hard sometimes to sleep well. But with dis masaj as pikin dey grow, woman go dey sleep beta sleep she no go get unnecessary cramp wey be sey……? and cramp na wen be sey bodi go just dey pain you, dey draw you, all dat one no go dey do am. She go fit dey sleep well and she go fit dey wake up anytime wey she wan wake up. Kari her bodi up, move around, move up and down, if her bodi don dey relax for the mata……… beta sleep no go hard for her to come and wen she wake up, she no go too taya. So pre-natal masaj and fisical theraphy dey help womn reduce pain, relax, improve how blood dey take waka for bodi and help am sleep beta sleep. If woman dey add pre-natal masaj and fisical theraphy to wetin she dey do get bele, e go help her dey feel beta and e go even help pikin wey dey bele to dey alright.

Bak pain and pelvic pressure na wahala wey plenti pregnant women dey face. As pikin dey grow, e dey put extra weight for the bak, the pelvis and oda part of the bak and dis go dey cause pain and discomfort for the woman wey kari bele. But e get plenty ways to manage dis pain and pressure wey dey come with sey woman kari bele. The first tin na for the woman to sabi as her bodi dey take do am, where dey pain am, where no dey pain am, wen she don sabi, she go fit try som way wey go help am reduce the pain and fiva beta. One of the first tin wey dey help the woman the way wey she dey kari her bodi as e get bele. You no sey bele don dey big we-we, e dey hard to kari bodi but if she don sabi sey she no sopos to dey bend down too much, especiali her waist, she no sopos dey bend down too much, if she don sabi da one, she go dey make sure sey anytime wey she wan, if somtin fall down she wan kari am for ground, she no bend her waist, instead, na her neel she go dey bend she no go dey use her bak, na her neel she go dey bend and sh go just gentli-gentli put hand for front kari wetin she wan kari for ground. If she sabi sey she no sopos stand for too long, and sey e gud make she dey manaj or dey change position or if she dey stand, make she for dey take brek. Because e no gud make woman stand too long, e no gud make she sit too long. Because dis two if she do am too long, e go dey put pressure for her bag, e go dey put pressure for her pelvis. But if she sidan small, rest her bodi small, her bodi go dfit dey relax. Anoda way to manage pain and pelvic pressure na by usin wetin oyibo dey call sopot belt. Som women fit wear pelvic or sopot maternity belt wey go sopot dia lowa bak and pelvis. Dis belt go help reduce the pressure wey dey for bele, dey put for her bak, her pelvis. But if she dey use dis sopot belt, she ghas to dey make sure sey, no do the belt wey be sey e go too tight, wey be sey you go con go cause anoda gbege for her bodi or the pikin bodi. We no fit ova talk as exercise wey dey important for woman bodi wey get bele. All dis small-small exercise to waka round compound for thirty minutes, to stretch her bodi, all dos small-small exercise go dey help woman balance the pressure for her bak and pelvis but if she dey do dis exercise, make she no dey ova do, wen dey sey exercise no be to run, no be to bigin jump-jump up and down. Na to small exercise to waka small-small, small-small. Infact to dance, small-small dance, na in make if you go anti-natal clinic, you go see sey de go dey sing, dey tell the women oya dance, shek your bodi, you go dey her; my head, my shoda because den want mey dem move dia bodi, dey touch dia bodi, dey stretch dia bodi, all dos small-small exercise dey go far, dey help woman wey kari bele reduce the pressure on her pelvis and her bak. E dey also help dem sleep beta sleep. If the pain dey too serious, wey she dey feel for her bak or her bele, e dey beta make she go see her doctor o, or physiotherapist make dem chek am sabi wetin dey wori am and dem fit give am some special treatment wey go help her manage the pain beta. De fit show am som exercise wey be sey, if she do am, the pain no go dey dia again, the doctor sef fit chek her pelvic pressure, sabi weda where the pikin dey dey alright, weda where the pikin dey no dey affect the woman bodi. Mey we no also forget sey meditation na brithin na dat brithin you go hear de go dey tell you sey; brithhhh, pushhhhhhh, na dat brithin dey help woman even wen she wan bon her pikin. So meditation and deep brethin na anoda tecniq wey dey help relax woman, dey dey help reduce stress, dey help reduce pressure na pelvic floor and dey help and dey help make she no dey too get bak pain